Ranom-boankazo amidy. Isan-karazany ao anaty baoritra sy ao anaty tavohangy, izay amin'ny vidiny sivifolo sy sivinjato sy dimy arivo ary sivifolo sy roanjato sy iray alina.

Voanjo amidina mpivarotra iray ao anatina sobika izay misy ny voavaofy ary misy ny tsy voavaofy, amin'ny vidiny mirary izany.

Asa tanana vita malagasy ahitanao pôketra, satroka sy ireo karazany maro samihafa ary misy lokony isan-karazany ary natao tamin'ny tanana toy ny rary izy ireo.

Legioma isan-karazany ao anatiny fivarotana iray ; izay ahitana toy : ny ovy, karaoty, voatabia, tongolo.